Boda boda ni otingo katana ma kiyubo ki bao en tye la ngolo gudi inyim en tye ot bati ma kicweyo ot bati eni tye ka ma dano mato kongo i iye

Lamego mucung ite tibu eni tye ka temo bunyu en tye lacat ma cato yen icuk lamego eni nen calo iye pe yom tutwal

Awobi ma iye yom eni tye ka tic ki kompitane en ocung acunga dok bene omako kompitane i cinge en oruku kiyo i wange lutino awobe bulu kiti eni ka igi yom nongo gitye ka neno vidio.

Lutino madwong eni gugure gityeka lwoko cingi ladit moni tye ka liyo pii i cingi en tye ka tic ki paipo me liro pii i cing lutino eni lutino eni igi yom ka kitye ka liro pii i cingi.

I kotyeno eni dero pa ceng tye manok mutoka tye madwong I kora yo gin weng giti ka ngwec gidok gangi I kutyeno kiti idi boma dano laro dok gang pien ni col piny nongo dong ti ka bino

Muzee eni tye ki lutinone i yeya ma kiyubo ki bao mujee eni oruko koti i kome dok bene ogwako cinge gin gitye i teng nam.

Latin anyaka eni tye ka tic ki laptope dok bene wato ki winyo wer en oruko gin me winyo wereni i ite en obedo i ote mot.

I dye boma eni mutoka takci gucung i teng yo gin weng doggolagi tye ayaba dok bene gitye ka kuru dano wek odony iye dano madwong bene gucung gitye ka kuro donyo i takci.

Daktar eni tye ka tic ki lubira me tuco bad latwo lubira eni lebe tye matidi dok bene kome tye matar daktar matye ka tucu bad latwo eni oruko bongo matar.

En ni ti ka nyutu ot lega pa cilam ot lega cilam enni ki cweyo madit ki nget ot lega pa cilam enni tye odi madong ma kicweyo odi eni gitye ki yadi madwong ingete

I te cere tye lum ma otwi lum mutwi ni tye ma cego ki maboco dok bene yadi matino tino oti iye i te cere eni dyangi bene ki dwaro ki kany.

Idi bar madit eni tye yadi mudongo madit adada ite yadi eni tipo tye madit tipo eni ongera maro bedo itere ongera madwong bene bino ite tipo eni.

Opic eni leng opic eni wang diricane kiyubo ki maraya i opic eni wi meja ni opong ki jami tic calo wai kompiuta kompuita tye gin aryo wi mejani bene ature kicibo iye.

Ot-ti kigwoko jami me tetwaro del col calo waci bongi otok bul obilo imeca i ot eni tye tiko ma kiruko icing

Wang pulegi eni pii tye ka mol pii macol adada pii eni a ki i canggati pa dano dok bene tye pii mukene ma dano oonyo ka kilwokko bongi nyo canni iteng pii eni yugi dwong bene